Abantwana abancani abahleziyo phansi ,okukhanya ukuthi basesikolo. Njalo bahlezi endaweni ehlanzekileyo. Abantwana kumele behlale endaweni ezihlanzekileyo ukuze bevikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Isikolo sabantwana bemfundo yaphansi kukhona izitulo lapho abantwana abahlala khona ezinye zezitulo zilombala obomvu kanye lamatafula alombala obomvu kukhona lama fasiteli.

Abantwana bemfundo yaphansi, bahlezi ekilasini, bahlezi phezu kwezitulo, ezinye zilombala oluhlaza, kukhona lama tafula phambi kwabantwana laba okukhanya ukuthi ngawokubhalela

Abantwana abancane abakhanya bemile ngaphandle ke khilasi bagqoke ama uniform amayembe abo alombala olithanga njalo kukhanya bebambene izandla okutshengisela ukuthi bayadlala.

abantwana besikolo semfundo yaphansi abahleziyo bagqoke amayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona amatafula laphambi kwabo bakhanya bejabulile abantwana laba bezidlalela

Kwezinye izikhathi kuqakathekile ukuthi ababalisi bethathe abantwana abancane beyebafundisela phandle. Abantwana bayabe bejabulile betshaywa ngumoya njalo bayabe bebona izinto ezitshiyeneyo ezigoqela lezihlahla.

Nxa ungu mbalisi uhlakaniphile uyathatha abantwana bakho, uphume labo phandle uyebafundisela emagcekeni, uyakwanisa ukuthi beqambe izinto abazibonayo eziseduze labo, abantwana bayaqamba abayabe bekukhangele.

Abantwana besikolo abesemfundweni yaphansi abahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza kukhona njalo ezinye ezilombala olithanga. Bakhanya begqoke amayuniform abo awesikolo.

Abantwana besikolo abakhanya behamba ukuthi bengabe sebetshayisile esikolo. Sebekhangele ngekhaya abanye bayabe sebetshitsha sebegijimela ukuyakudla. Bayabe sebelambile abanengi babo.

Phakathi kwe kilasi kugcwele amatafula kanye lamabhentshi awabafundi awokuhlala njalo kukhona lamafasiteli. Kukhanya ukuthi abafundi bangabe sebetshayisile ngoba akula muntu ekilasini.

Abantwana besikolo abakhanya bemile okutshengisela ukuthi abafundi njalo abanye bathwele izikwama zabo ngemuva kukhanya ukuthi bengabe sebetshayisile sebelinde abazali ukuthi bebalande esikolo.

Abantwana besikolo abagqoke amaunifomu afananayo .Kukhona njalo ababhabhule izikhwama ngemuva ,phambi kwabo kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo eceleni kukhanya umduli wesikolo oyakhwe ngezitina .

Isikolo esilotshani obuncane obuluhlaza eceleni kotshani kukhona amaluba kumbe izihlahla ezincane ezihle ezikhanya ukuthi ziyathola amanzi ayeneleyo.

Ababalisi balendlela abahlalisa ngayo abafundi emakilasini. Kwezinye izikhathi bayahlala behlangene bengabafana lamankazana. Kwezinye izikhathi abafana behlale bodwa lamankazana ehlale wodwa.

Ababalisi abanengi nxa befundisa abafundi babo bayabuya lezinto ezitshiyeneyo ezincedisa abafundi ukuthi bezwisise kalula umbalisi uyakwanisa ukubuya lephepha eliyabe lilemifanekiso etshiyeneyo eyabe idwetshiwe nxa echasisa ebe ekhombela etshengisa abafundi.

Umduli olezitina ezibomvu phakathi kukhona izitulo okukhanya ukuthi ngezabafundi ezokuhlala kukhona njalo amafasitela akhanyayo kuphinde kube lombala omhlophe emdulini.

Izikolo ezinengi ezemadolobheni seziphucukile abantwana abanengi abesikolo sebehamba labo makhala ekhukhwini besiyaba sebenzisa esikolo ukufunda, kanti abantwana abafunda emakhaya abalabo omakhala ekhukhwini kubanzima ukuthi ababalisi bebancedise ezifundweni zabo.

Abantwana abanengi abancane abafunda esikolo semfundweni yaphansi okukhanya bedlala phambili kwekilasi njalo kukhona amafasiteli akhanyayo kukhona njalo umbalisi phakathi kwabantwana ogqoke ijazi elimhlophe kukhanya bethokozile abantwana.

Owesilisa okhanya emile phambili kwabantwana besikolo okutshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi uyabafundisa njalo abantwana besikolo abanengi bahlezi emabhentshini phambili kwabo kukhona amatafula.

Umntwana wesikolo ogqoke ijesi elombala olombala oluhoaza, kanye lomzila omhlophe. Kukhanya ephethe usiba. Okutshengisa ukuthi uyabhala, njalo ubhala iNombolo.

Ekilasini kukhona umduli lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wabantwana besikolo, njalo kukhona igwaliba mduli elikhanya linamathiselwe khonapho elilemfanekiso etshiyeneyo.

Abantwana besikolo abakhanya behamba emgwaqweni okutshengisela ukuthi bengabe sebetshayisile sebesiya ngekhaya. Eceleni bukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo kuphinde kubelezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abakhanya besemagcekeni esikolo bagqoke amayembe alombala olithanga phezulu njalo kukhona izihlahla ezikhanyayo eceleni kwegedi ezinye zikhona phambili njalo

Esikolo kulamakilasi amanengi afundela abafundi njalo kube lamafasiteli. Kukhona njalo utshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Abafundi abathathu abakhanya begqoke izigqoko ezifananayo, njalo bonke bagqokile amamaski, okukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi ngoba abezempilakahle baxwayisa abantu ukuthi behlale bevalile amakhala kanye lemlomo.

Kulezinsuku zikhona izikolo esezifundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngakho uyazikhethela wena obona kukulungele njalo okuzakusebenzela empilweni nxa uyabe usukhulile.

Abafundi ababili abakhanya begqoke amajazi alombala amhlophe phezulu. Njalo kukhanya bethwele izigubhu ezandleni zabo, ezikhanya ukuthi zingabe zilemithi phakathi, njalo umunye ugqoke i 'mask'.

Abafundi bemfundo yaphezulu abakhanya behlezi ezitulweni njalo begqoke izigqoko ezifananayo phezulu kwamatafula kugcwele izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo okukhanya ukuthi bengabe befundela ukulungisa lezi zinto ezikhanya engani ngamagetsi.

Abantwana besikolo abahleziyo, abagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo kukhona amatafula phambi kwabo. Ematafuleni kukhona imitshina eyokuthunga eminengi. Okukhanya ukuthi bafundela ukuthunga izigqoko.

Abafundi abathathu abagqoke impahla ezifananayo . Abafundi laba kukhanya befundela umsebenzi wezandla .Abasoze bethwale nzima nxa bayabe bengaphumelelanga ezifundweni zabo. Bayazenzela imisebenzi yezandla.

Abantwana besikolo abagqkoke amahembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza Kanye lezakhiwo okutshengisela kungaba ngamakilasi abantwana.

Kulezi insuku zinengi izikolo abantu asebehamba besiyafundela ukuyenza imisebenzi yezandla eminengi, ngakho uyazikhethela . Abantu abangomama abanengi bayathanda ukuhamba besiyafundela ukuthunga, abangamadoda labo bayahamba besiyafundela ukuyakha.

Ababalisi esikolo sebefundisa abafundi kanye lemisebenzi etshiyeneyo eyezandla. Lokhu kuzanceda abafundi, nxa beyabe sebeqedile isikolo. Bayakwanisa ukudinga imisebenzi.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi bayagqoka amajazi amhlophe labo bephinde bevale lezandla zabo ngoba bayabe behlangana lezigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Abantwana besikolo abagqoke izinto ezifananayo ezilombala omhlophe konke phezulu. Baphinda bagqoka lemakhanda abokulombala omhlophe okukhanya ukuthi bafundela ukupheka.

Abantwana besikolo abanengi ezikolo sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo ukuze imisebenzi leyi ibancede kusasa nxa beyabe bengaphumelelanga ezifundweni zabo abangeke beswele okokwenza.

Abafundi besikolo abagqoke amajazi amhlophe phezulu kukhona abanye abavale amakhala abanye njalo bagqokile amagilovisi alombala omhlophe ezandleni

Abafundi abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye bayafundela ukupheka, abanye bayafundela ukubaza ngokunjalo. Lokhu kuzabanceda empilweni nxa bayabe sebeqedile izikolo abangeke baswele izinto zokwenza.

Abafundi abanengi esikolo sebefunda kanye lemsebenzi yezandla kukhona abafundela ukuthunga kukhona abafundela ukuyakha kukhona abafundela ukukanika izimota kuya ngokuthi wena ufuna ukuyenza wuphi umsebenzi ungakhula.

Abantwana besikolo abaqoke ama uniform kukhanya ezandleni zabo bethwele amaphepha amhlophe , njalo kukhona owesilisa omileyo phakathi kwabantwana laba kukhanya lama kilasi kanye lama fasiteli lezihlahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu, bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu kanye leziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okukhanya bemile babambe omunye ikhanda.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bafundela ukuthunga abantwana laba abasoze bethwale nzima empilweni ngoba bazabe bethunga bethengisa impahla bezitholela imali yokuthi bephile.

Abantwana besikolo abanengi abakhanya bethwele izikhwama zabo. Kukhona abagqoke isikipa ezilombala olithanga phakathi kwabantwana laba. kukhona njalo abagqoke amayembe amhlophe.

Isikolo sesiphinde sathenga eyinye imota. Imota leyi ngethwala ababalisi nxa bayabe besiya emihlanganweni etshiyeneyo. Imota leyi ilombala omhlophe.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo, okukhanya ukuthi abafundi bayazidlalela njalo kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo, kuphinde kukhanye lamakilasi amanengi atshiyeneyo.

Umphathisikolo ubize bonke abafundi wabahlalisa phansi. Kade ekhuza abafundi ngoba kuthiwa kukhona abafundi asebethatha izidakamizwa. Ngakho bayakhuzwa abantwana besikolo ukuthi abazimisele ezifundweni zabo belungiselele ikusasa labo.

Umuntu okhanya emile phambili ogqoke iyembe elombala omhlophe kanye lebhulugwe elilombala omnyama ekhanya emile emdulini okutshengisela ukuthi engaba ebhala lapha emdulini .

Abantwana besikolo abanye bakhanya bemile eceleni kwamakilasi njalo okukhanya ukuthi abafundi. Kukhona njalo abamileyo emnyango. Iminyango yamakilasi leyi ilombala oluhlaza njalo kukhona amafasiteli lezihlahla.

izikolo ezinengi emagedini zandise ukubalamabhakani ayabe ebhaliwe ibizo lesikolo njalo kukhona ibhakane elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe njalo igedi lilombala omhlophe kanye lolithanga

Izakhiwo ezinengi ezigoqela izibhedlela kumbe amakiliniki kanye lezikolo, zandise ukuba lefulegi phakathi kwesikolo eyabe ingeyelizwe njalo kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezindaweni zonalezi.

Abantwana besikolo nxa sebebhala imihloliso, ababalisi ngesikhathi esinengi ababahlalisi ndawonye ngoba bayabe besesaba ukuthi sebengabuzana. Kumele umuntu azicabangele abhale into owayifundiswayo.

Indlala Ike yahlupha elizweni, izulu lingananga ngakho abantwana besikolo, basebephiwa ukudla esikolo. Ikhona inhlanganiso eyayiletha ukudla abantwana baphekelwe, badle ukuze bafunde beqinile. Ngoba umntwana nxa elambile kunzima ukuthi alalele okukhulunywa ngumbalisi.

Abafundi besikolo okukhanya ukuthi ngabesilisa abakhanya begqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lokumnyama abakhanya bemile duzane kwabo kukhona umduli okhanyayo.

esikolo kukhona izihlahla kuphinde kubekhona amaluba ayabe ececisile esikolo ukuze kubukeke kukuhle njalo izakhiwo zakhona ziyabe zizinhle kakhulu kuphinde kube lamafasiteli

Abantwana besikolo abanye bakhanya behlezi abanye njalo bamile okukhanya ukuthi bayazidlalela ekilasini umbalisi akakho phakathi kwabantwana njalo omunye ukhanya ebhala emidulwini bagqoke amayembe amhlophe phezulu.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo. Abantwana laba bagqoke amayunifomu bonke. Amayembe amhlophe phezulu. Abanye bafake amasokisi amhlophe, kanye lezicathulo ezimnyama. Phambili kwabantwana besikolo, kukhona ababili. Owesifazana lowesilisa. Okukhanya ukuthi bangabe bekhuluma labantwana laba.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo kukhona umntwana wesikolo oyinkazana okhanya egonane lomunye owesilisa ogqoke into emnyama phezulu okutshengisela ukuthi kungaba yisihloba sakhe esibuye esikolo sizomvakatshela

Izikolo ezinengi zilama Yunifomu atshiyeneyo njalo ayehlukeneyo. Ezinye ziyagqoka amayembe amhlophe phezulu ezinye njalo alombala oyisibhakabhaka. Kuyangokuthi uyabe ufunda kusiphi isikolo njalo esigqoka iYunifomu enjani.

Abantwana besikolo abame endaweni enhle kakhulu elotshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo okukhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona ababalisi kukhanya bemile okutshengisela ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

Owesilisa okhanya emile endaweni egcwele amabhuku amanengi, okutshengisela ukuthi kungaba zingwalo zabafundi ezokubala kumbe ezokubhala, njalo kukhona amabhuku agcwele phezulu kwetafula.

Esikolo ababalisi kulenzinsuku sebefundisa abafundi imisebenzi eminengi eyezandla njalo etshiyeneyo ukukwenzela ukuthi abafundi bengathwalinzima nxa sebeqedile isikolo. Bayayenza imisebenzi abayabe beyifundele esikolo.

Umphathisikolo ubize abantwana besikolo wabahlalisa phansi efuna ukuxoxa labo, ngoba kukhona abantwana besikolo asebesenza izinto ezingalunganga esikolo. Asebethatha izidakamizwa. Ngakho umphathisikolo ubebakhuza, wabatshela ukuthi uzababizela amapholisa.

Namuhla esikolo Kade kulomncintiswano webhola bekulamaqembu amabili akade edlala bekugcwele abantu abanengi bebuya bezobukela umncintiswano lowu njalo begqoke izigqoko zabo ezokudlala ibhola.

Ababalisi balendlela abahlalisa ngayo abafundi emakilisini. Abaphombi ukuhlala nje abafundi. Kwezinye isikhathi bayahlalisa abafana lamankazana ndawonye. Kwezinye izikhathi amankazana behlale bodwa labafana behlale bodwa.

Ekilasini kulumduli opendiweyo njalo kukhona ibhodi lapho okubhalelwa khona abantwana umsebenzi ngumbalisi kukhona njalo amatafula Kanye lamabhentshi okuhlala okwabafundi.

Abantwana besikolo abanengi abakhanya besemagcekeni esikolo kukhona njalo izimota ezimileyo okukhanya ukuthi kungaba yizimota zababalisi kuphinde kube lezihlahla ezikhanyayo esikolo.

Abantu abanengi abasesikolo abamileyo ngezinyawo okukhanya ukuthi babukele abantu abagidayo njalo abantu laba abanye bagqoke okumhlophe phezulu lokumnyama ngaphansi.

Isikolo esilamakilasi amanengi, kukhona abantwana abafundela emakilasini aphezulu njalo abanye befundela kwaphansi kuphinde kube lezihlahla ezinhle ezincane ezicecisileyo kuleyi indawo.

Abafundi besikolo kumfundo yaphezulu abafunda behlala esikolo, kukhona ifasiteli elikhanyayo kanye lezikhwama ezimbili. Izikhwama lezi zilombala omnyama.

Umduli oyakhwe ngezitina ezinhle, njalo ubukeka umuhle kukhona izitulo ezilombala oluhlaza phakathi kanye letafula kuphinde kube lesinye isitulo esilombala oyi orentshi.

Abafundi bemfundo yaphezulu okukhanya ukuthi bengabe sebeqedile ukufunda sebephuma endaweni akade behlezi kiyo ekhanya ilezitulo ezinengi ezilombala obomvu.

Utshani obuncane obuhle, obuluhlaza tshoko, njalo kukhona izihlahla ezikhanya zihlanyeliwe phakathi kotshani. Kuphinde kubekhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezenza indawo le ibukeke inhle.

Abafundi bemfundo yaphezulu balengwalo abazibalayo ukuze bethole ulwazi olunengi njalo abanye bayakhala bathi izingwalo zakhona zinengi kakhulu ezibalwayo.

abafundi bemfundo yaphezulu nxa befunda kuyabe kukhona umabona kude njalo ababalisi babo ababafundisa bayasebenzisa omabona kude nxa bayabe bechasisela abantwana besikolo

Abafundi bemfundo yaphezulu babala amabhuku amanengi njalo bayabe bedinga ulwazi olutshiyeneyo kulawo mabhuku. Abantu abanengi bayakhala bathi imfundo yaphezulu inzima kakhulu.

Abafundi bemfundo yaphezulu bayahamba beyebala amabhuku. Kukhona indawo lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi zokubala. Bayabe bebala amabhuku amanengi atshiyeneyo bedinga ulwazi olutshiyeneyo.

Abafundi besikolo bemfundo yaphezulu okukhanya behlezi phansi, abanye bathwele omakhala ekhukhwini babo ezandleni njalo kukhona omunye okhanya efake ilephuthophu phambi kwakhe okutshengisela ukuthi uyayisebenzisa, bahlezi ezitulweni ezilombala obomvu kanye lolithanga.

Imbheda emihle ekhanyayo njalo ibukeka imihle kakhulu kukhona umduli opendiweyo phakathi kukhona itafula kanye lesitulo okukhanya ukuthi abafundi bayahlala ebusuku nxa sebebala ingwalo zabo

Izakhiwo zemfundo yaphezulu ziyakhwe ngobunono obukhulu okutshengisela ukuthi kufunda abantu asebekhulile njalo abasezingeni eliphezulu. Abanye abafunda esikolo lesi bayahamba ngezimota ngoba e yunivesithi kufunda abadala kanye labantwana aseba khula khulile.

Abadala bayajabula nxa bebonacabantwana babo bephumelela beze beyefika ezifundweni zaphezulu. Bayajabula kakhulu ngoba abantwana abanengi bagcina sebesenza izinto ezimbi emphakathini ngakho nxa umntwana wakho ephumelela ezifundweni kuyathokozisa njengomzali.

Esikolo semfundweni yaphezulu kukhona izakhiwo ezinhle ezikhanya zilamafasiteli kuphinde kube lamaluba acecise lindawo kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko

Esikolo semfundo yaphezulu kukhanya kukhona umbuthano okhona .Kukhona ama tent alombala omhlophe akhanya efakiwe njalo kukhona abantu abakhanya begqoke izikipa ezilembala emhlophe phezulu.

Izikolo zemfundo yaphezulu ezinengi ziyakwe kuhle kakhulu kubakhona njalo izihlahla phakathi kwesikolo kanye lamaluba ayabe ececisile ukuze indawo ibukeke inhle njalo kuhlala kuhlanzekile phakathi

Emagcekeni esikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuluhlaza njalo phezu kotshani kukhona impahla ezikhanya zichayiwe kuphinde kube lezakhiwo ezinhle ezikhanyayo njalo kulezihlahla ezinkulu phakathi.

Owesailisa ohleziyo kukhanya ezandleni zakhe ebambe into engaba ngumakhala emkhukwini njalo uhlezi duzane lomdulli opendwe kuhle. Indawo ekuyo kukhanya inhlanzekile kukhona iphepha elimhlophe elibhaliweyo duzane kwakhe

Abafundi bemfundo yaphezulu nxa befunda abanengi kabasabhali abasabhali emabhukwini njenga bantu asebefundile abasezingeni eliphezulu sebe sebenzisa amalaptop abayabe bekufunda

Ezikolo zemfundweni yaphezulu, kukhona izindlu ezinengi phakathi, lapho abafundi abahlala khona. Abafundi besikolo semfundo yaphezulu abanengi bahlala ezikolo njalo kuyabe kukhona izindlu lapho abahlala khona.

Emagcekeni esikolo semfundo yaphezulu kukhona amaluba amahle akhanya ececisile lindawo kanye lotshani obuluhlaza kuphinde kube lezihlahla ezinhle ezenza lindawo ibukeke inhle.

Abafundi bemfundo yaphezulu, lapho abafundela khona, kuyabe kuhlanzekile kakhulu, njalo kuyabe kukhona amatafula amakhulu kuphinde kube lezitulo ezilombala omnyama, ezokuhlala ezabafundi.

Isikolo semfundo yaphezulu esiyakhwe ngobunono obuphezulu esilama fasiteli amahle imduli yakhona iphendiwe njalo kukhona izitulo ezinhle kakhulu phakathi lapha, okukhaya ukuthi abafundi bahlala kizo nxa befunda.

Itafula elikhanya lilezigubhu ezintathu ezilombala omhlophe kanye lezivalo ezimhlophe , kukhona njalo amankomitsho amabili eyinye njalo inkomitsho khanga ilesixubho phakathi njalo alemibala etshiyeneyo.

abafundi bemfundo yaphezulu abanengi bangkhona bafunda behlala ezikolo phakathi ezindlini zabo kuyabe kukhona amatafula lezitulo kanye lembheda lapho abazalala khona

nxa ungena egedini lemfundo yaphezulu kuyabe kukhona umuntu oyabe ehlezi estulweni uyaqhala ubhaliswe ibizolakho njalo usuchasisa ukuthi yangaphi kukhona izihlahla phakathi kwesikolo kwesikolo semfundo yaphezulu lotshani obuluhlaza tshoko

Izakhiwo zesikolo semfundo yaphezulu . Eziyakhwe kuhle kakhulu, njalo kukhona amafasitela amanengi kukhona njalo izimota ezimileyo. Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi balazo izimota.

Utshani obuluhlaza obuncane phakathi kotshani kukhona izihlahla ezikhanya ukuthi zihlanyeliwe ezincane ezilamahlanvu aluhlaza okukhanya ukuthi kuyenza indawo le ibukeke ihle kakhulu phakathi .

Abantwana abanengi abasemfundweni yaphezulu. Bafunda behlala esikolo. Zikhona izindlu ezihlala abantwana besikolo. Izindlu lezi bayabhadala imali ukuze behlale phakathi. Ziyabe zizinhle phakathi zibukeka zihlanzekile ngokunjalo.